Cora attumanne macca gastta asayi wogga aaho keetan eqqidi ayi hasayiiddi diyoonaa? Ha keettan kumida asa habagga gaxaappe yabaggi gakkanawu qoodana danddayettii?

Amerkkaa yaagiyoo biittiyoo qonccisiyaa malataa bolli qoodan cora xoolinttiyaa malatati de'iyaagetu paydoy woysee? Ikka qassi ayba ayba meran tiyetti uttidee?

Boota shurabiya boota suriyaara maayida yelaga na'ay bari kushiya oyqqidi aybbakko pude xoqqu oottidi oottiidi de'iyaa bitanee na dooma ay qachchide?

Keehippe poo'iyanne puulati uttida keettan asaa naati maanawu go'ettiyo dabbuwaa geetettiya kattay uttido zamaana buquray ayba geteettii? Ha kattaykka aybbippe oosettii?

Nu heeran issi issi sohotun mittay toketibeenaagaappe denddidaagan he sohuwaa kawo ossanchcha asati yiidi be'idosona shin he sohuwan mitaa tokissanaw de'iyoonaashsha?

Zammaana zemppiyogaara de'iya oydee uttanawu keehippe injje gidida oyde qommo. Uttanawu injjetiyogaa xalaalaa gidennan de'ishin keettaasikka xeellanawu daro puulaa immees.

Heregaara diyagaa giddon masoopee, samppay, qassikka dumma dumma kattaa yegganawu maaddiya zambbaappe dumma dumma Mera maayi uttis. Samppaaduwa waatadda daddooshsha?

Dumma dumma yetta miishshati issi keetta garssa shiiqiti uttidaageeti de'iyaagetuppe awuga kaa'iyooga danddayya? qassi eta wagaykka giyan aappunakko eray neeni?

Toophiya zal"iyaa Bankkiya yaagiyo eqqota keetta qonccissiya malaata issi bootaba bolli wonttidi pootuwa denttidooge hagan pootuwa bolli beetiyaga ayssi laammokona?

Issi suuqiyaa giddon dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeeti aybee aybee? Qommo baggaara qorqqoro malay de'iyaagawu meray ay malatii? Haddirssa baggaara saharan goozetti uttidabay aybee?

Issi haattaa gandday de'iyo sohuwan unddenna asati de'iyaageeta gidishin, ha asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Haattaa giddon eqqida asati maayido shuraabetu meray ay malatii?

Attuma yelaga naati dungguzzaa woyikko wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi haa simmidi eqqidaageetu meray ay malee? Eta qoodayikka appuna gidanee?

Sunkuruutoy dumma dumma qumata mall"ettawu quman yeggiyoobatuppe issuwaa gidishin sunkkuruutuwanikka cora qommo sunkkuruutoy de'ees. Poogiyaagee, poogennaagee qassi guuttaa yeggin sawetti madhettiyaageenne daruwaa gujjinkka aynne geennaagee de'ees.

Hanna xoossay mexxido mereta gidiyogan hara biittaa bollan de'iyaa meretaappe qoppiyoogan dummatawusu. Issi huuphiyan de'iyaa tura malatiya karettay daddin macca naatussi puulaa immiyogan go'ees.

Issi luxanchchiya dumma buqurata go"ettiyoogan misileta giigissiyaara beettawusu. Ippe guye baggaara adil"e meray de'iyo keettaa godayinne sintta baggaara qassi bootta woraqatayinne qunuunayi de'iyagee beettees.

Toophphiyan daro aawatettay de'iyo mishireppe guyen toophphiya banddiran gidon de'iya xoolintte malattay pudde simmidi kaqqetti uttiis. Ha macasiya keehippe ali'o maayuwa maaya utaas.

Ha dumma dumma maxaafati issippe shiiqidi kuuretti uttidaageeti beettiyo wode etikka qa dumma dumma qommo maxaafa gidiyogee erettess shin ha maxaafati de'iyo sohoy awa heeraanee?

Tungga ambbay afirkkaa giddon wogga ambbatuppenne cora asay de'iyo ambbatuppe issuwa. Ha ambba de'iyageetu qoodaara laggetiya dumma dumma qottaara de'iya toggiyobati haggaazaa immiiddi de'oosona.

Maaraara dooretti uttida buttullan dumma dumma ushshati diyageetu go'ay ayibe? Hagaa giddon uyin mattoyiyaa woyikko ganddigaarissiya ushsha qommoy intteyyoo beettii?

Qoodan cora gidida boottaaranne karettaara walahan issippe eqqida daro maattaa maaxiyaa miizzatu sunttay oona getetti xeegett? Ha miizzatu gateekka giyaan woysee?

Asay ba ambban issi sohuwappe hara sohuwawu eesuwan gakkanawu haggaazuwa immiya qeera kaamiya yawusu. Kaamiya ogiyassi gaxaa oyqqidi haahuwara hemettiya asatikka beettoosona.

Keettay asaa naati daafuraa shemppanawunne de'anawu maaddees. Baajaajee asaa naati tohuwan hemettiiddi ba wolqqaanne wodiya wurssennaadan maaddiya bululiya kaame qommo.

Shuchcha keettappe sintta bagan de'iya keehippe adussa kaame woykko baabbure keehippe cora asaanne daro buqura issi bolla issi sohuwappe haraasa efees. Ha kaame keehi ali'o.

Luxettaa boolumatettaa naagissanawu daro deretettaa kifiletinne kawotettay dumma dumma oosot oottiiddi de'oosona. Ha oosota kaafanawu luxetta keettatun imettiya luxettaa hanotaakka kaalliyageeti de'oosona.

issi sohuwan eqqida qeeri naati diyaageeti mitaa xeelliidi doosona. qassi etappekka bagatti diyaageeti hookkidi mitaappe aybakko qoriidi diyaageti hagan beettoosona.

Giyaa giddon dumma dumma buqurata hegeetikka mayika, sayiniya dumma dumma zazzaretanne harabatikka de'oosona. Ha ubbawukka dumma dumma meray waanidi de'ii?

Hayttan silkkiya shociyo malaataa kushiya biradhdhiyan malaati bessidi wolaytta wogaa maayuwa maayidinne qophiya huuphphiyan wottidi doonaa dooyi uttida yettanchchay oonee?

Kaamee lambbaa wolqqan oottiya asaa naatuppe ellelliya ba ogiyaara bululiya buqura. Seeraa naagissiyageeti maaraa naagenna asaa maqacciyaageetanne tamaarissidi eta loyittidi seeraa bonchchanaadan oottiyageeta.

Wolaytta mayzza bolla baggay maatappe garssa baggay mittappenne urqqappe merettido jagiira yaagiyoo keettaa. Asay daanaw dumma dumma meheti daanawu qassikka buqurata wottanawu maaddes.

Ogiya doonan eqidda biratay koorinttiya poo'uwaa aatiya qassikka ambba puulakka gujjiya birata. Ha koorinttiya biratay ambba puulayiyoogan daro maaduwa imees.

Kaamiyaa ogiyaara bayidda de'iyaa bootta kaamiyaa hemettayidda de'iyoo ginayi awa baggee? Kaameeppe guyye baggaara ogiyaa puulayanawu tokkido puula mittaa sunttayi ayibee?

Issi mittaynne keettay de'iyoo heeran Wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidida na'ay de'ees, Wogaa maayoy bullachchan, qaxxaran, dumma dumma dere yaa'an baalatun maayanawu maaddees.

Zilaytta balgguwan nu gaden zerido badalay dicciyaagaa bul''idinne a giddoppe sharafaa qori ekkidi kaafeyidi dichchido kattay xeelliyoode ayba lo'es giidetii?

Sa'aan asay xeellidi shammana mala micetti uttida tohuwaan wottiyoo meran karetta gididaagee qoodan woysee? qassi a gateekka woysa getetti erettii?

Ha lo'iyaa maataa bollaan cora guutta naati ayba oottanawu issi bolli shiiqidonaa? Oydiyaan bolli uttida naa"u naati ayssi haraatuppe dummatidonaa?

Zammana daabbuwa ukkiyo maashine de'ees. Ha maashinee ha wodiyan keehippe ali"o biraa ekiyaaga gidishin ayyo waana gatee aappineshsha ne eray?

Oyddu asati bootta maayid bantta kushiyan gattuma oyqqidi daraphpha bollan uttidoosona. Hagetuppe issoy qassi qeeri na'aa ba sinttan essi wottidaaga sunttay oonee?

Wolayttatto qaalaa luxiyoonne pilggiyo eqqota Wolaytta Sooddo Yunbburshiya maadduwa giigidaaga qonccissiya malatappe bolla baggaara aybba malaatay de'i? hagee awudeppe doommidi ha sohuwa beettiyooga doommide?

Ashuwaa santtaara gatti loyitti doyissidoogaa urqqaappe merettida shaatiyan wottoogee des. Badalaa xiilliya munaqqi uukkogenne uncca ukkoogaa yeechchaara qaraaroogeekka issippe des.

Issi issi asay ashuwaa mi makkidi biiraa woykko mattottissiyaa ushshaa ushshaa uyidi ganddigaariidinne kundiidi dendiidi hemettiyoogee etaara ayba iites giidetii?

dumma dumma oosuwa koyyiya asa oosuwassi gelissanaw koyyidi erissuwa kessida ooso keettay ha oosuwan gelanaw koyyida asay eta gayttiyo ogiyaa giigissido carkko eqqotay aybba getetti?

Jerimmene biittiya so giddon daafa gakkido attuma naatussi shemppiyoosa giigissiyooga doomasu yaagiya erissuwappe bolla baggaara de'iyaa na'ay ayssi ba huuphiya oyqqi uttide?

Maata meray de'iyoo naa'u dooza qommotuppe sintta barkka eqqidda issi yelaga bitane ba qooriyan qachchido wogaa maayoy aybee? Ha mayuwaa meraykka aybee?

Issi qeeri sohuwan dumma dummabati moodetti uttidaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? Ha moodetti uttidaageetu giddoppe zo'o meray de'iyoogee aybee? Loomee awuga baggaara de'ii?

issi keehi delphephphi uttida heeran diya qeeri naati zin'i uttido deelee awa sohuwan beettii? qassi etikka ayssi a giddo gelidonaa?

Be"in be'a be'a giya xeellin yeemoyiya gita bootta qalamiyan tiyetti uttida keettaassi de'iya kifilee aappunee? Keettaappe sintta baggaara lo"iya dembbaa sinttan de'iya ciishshati ayba geetettiyonaa?

Asaa naati geeshsha carkkuwa ekkanawu maaddiya dumma dumma mittati maadiyageeta gidishi ha giduwan de'iya mittaa sunttay aybee? Ha baggaara yiidi de'iya asi habasheeye paranjjee?

Daro wolqqa baappe kessiya zamaana eran oosettiya keehippe ali'onne zamaana miishsha. Ha miishshaykka koorintte baynna heeran keehi daro go'a imees.

Issi kifiliyan qoodan cora gidida dumma dumma go"aassi halchchetti merettida buquray shiiqi uttiis. Ubbaappe sintta baggaara tukkiya uyanawu maaddiya wanccay de'es.

Issi dirssa doonan ogee diyagaa bolli issi aayyiya ooso maayuwa maayada ogiya doonan diya qitaa maxa maxada qanccan yeggiyaaro maaddiya asi baawee?

Salo meraara de'iyaa woraqataa bolli xaafettida bootta meraara de'iyaa xifatee aybaa odiidi de'ii? qassi ha erissoy awa moottan bettiyaaba milatii?

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaassaa citay sidaama tukkiyaa tohuwaa kaassaa citaara kaa'ido kaassan wolaytta dichchati daroto hooliyaa demmanaw malidoson shin ayssi demmokonaa?

Ambbaa dichchaara gayttidaagan keexettiiddi de'iya pooqeta go"ettidi yelagati aybaa aybaa oottana danddayiyoonaa? Ha man"etun yelagi allaxxiyo sohota medhdhiyakko yelagatu koshshaa kunttana danddayii?

Issi kaamee dabaaban eqqaagaa bollan seeraa naagissiyaageeti oyiddu asati yaa simmidi ay xeelliyoonaa? Ha kaamiyaa sinttan diya maaraara diretti uttabay ayibee?

Oyttay badalay gaaccettidi munaqettin bashiyaan uukettidi maanawu shiiqiyaa quma qommo gididi pilaa aani kaashidi miyo wode pala mal'ees. Buddeenay gaashiyaappe oosettiyaa quma qommo.

Issi wuyigiyaa bollan amarida Issi qommo gidida buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratu meray ay malee? Issi qommoy buquratu yuushuwan de'iyaabati aybee aybee?

Keehippe puulatti uttida keettaa giddon de'iyaa bootta meran tiyetti uttida buquraa sunttay aybaa getettii? Qassi ha baggaara de'iyaa karetta buluilyaa oydiyaa sunttay aybee?

Qiiba naati ha sa"aa bolli aynne nagari baynna xillo mereta. Na'atettay ayba qofikka baynnan ufayttiyoonne poocamiyo layttaa gidiyo gishshawu lo"ees.

Toophiyan issi issi biittan oosseti de'iya ogiya doonanne katamaa garssa oosoy keehi lo'iyooga daro markkatettay de'ikkone ayssi assa ubbay hashshetiyoogan ayssi oosetida oossota nangene?

Naa"u ekettiyaanne gelettiyaa naati xoossaa goynniyo keettaa giddon qaalaa issoy issuwaawu geelidi de'iyaagetu sunttay oona getettii? Etika aybaassi gelettiyoonaa eretii?

Issi caammaa dooridi wottiyoogee de'iyaagaa merissidi nusoo ehidoogee de'eyaagee nuuni ubbaykka nu caamma hegaa bolla doori wottiyoo wode ayba lo'es giidetii?

Issi ashanguluute milatiyaa malaataa matan de'iyaa naa"u meran karetta gidiyaa pitaletu sunttay oonee? Qassi etu meraykka ayba meraa getetti xeegetii?

Di'oy keehippe bulqqotidaagee duge simmidi goggiiddi de'iyagee awappe yiyagee? Ha goggiiddi de'iya di'uwa xeelliyo wode A miyiyan koloy woykko kofay de'iyagee aybippe merettidee?

Beni wode asay biitta bookanawu go''ettiyo buqurappe issuwa gidida shalkke woykko knotte heezza gidiyaage issisan de'ees. hega bayzzanaw giya effida bitanee oonee?

Issi cima aaway eqqidi haasayiyaaga kushiyan de'iya I oyqqiddobay aybee? Qassi ha aaway b huuphiyan wottiddo qophiya meray ay malatii?

Isppalttee asaa naatussi koshiyaaba gidishin atuma naati issippe gididi toho kuwaasiya kaa'iidi de'iyageeti mmaydo maayoy ayba meray de'iyo maayoo? Aappun citatee?

Shuchcha keettan paashiine maayuwa bayizziyoosan ashangguluutiya mayizzidi essido mayuwa giddon karetta suriyaa marccoy woyisa gidanee? Ha mayotu qooday muleera aappunaa gakkii?

Issi aaho dembban dere asay shiiqidaageeta gidishin, dariya baggay maayido maayuwa meraynne qacido shaashiya meray ay malee? Ha dere asaappee zokkossa baggaara de'iyabati aybee aybee?

Wolaytta giddon erettida moochchenaa booraago gonggoluwaa giyoo sohuwaa bolaara duge xeelliyoo wodiyan keehippe hashshes shin he gonggoluwaa garssan asi de'enee?

Bootta qoliya mayyada ba huuphiyaa adussaa duge yeddada yaa simmada ciishshaa xeellayidda diyaari meray ay malee? I sunttay oona geetettii?

Naa"u meran xaapettida lee"e xuupe naa"u maaran gede xaapettidaagaa. Bolla baggaara maata meraninne garssa baggaara adil"e ciisha meran wolayitta mootta kawotetta ogiyaa ges.

Naa''u doonara aaho balddiyaa giddon mattaa eessay kumi uttiis, ha eessaa bolli eqqida mooqiyo buquray ayba geetetti? Ha eessay uttido bonccoykka aybee?

Toophphiya orttodookise ammanuwa kaalliya asatti bantta woosa keettan xoosa galattiidinne woosidde de'osonna. Etti maayido bootta maayoy qassi etta ammanuwa wogaa qoncciseess.

Heearn heeran merettiiddi de'iya jiminaaziyemeti dere asaa bollaa minotettassi gita beeraa bessoosona. Ha Man"eti ispporttiya dosiya izaawatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogan maaddoosona.

Wolayttaara issi asi keettaa keexxiyoo wodiyan heeran de'iyaa yelaga naati ubbay shiiqettidinne issippe kushettidi he keetta keexxiyoogan ubbay maadettidi de'iyoo duussay ayba lo'es giidetii?

Ha aaho dembbaan de'iyaa maatay buucciyaakko maatta miizzata mizanawu injjetane? Naa"u wodalla naati zammaana baacaan buucciyaakoo ha maataa issi gallasaan wursanee?

Hiniira aaho ogiya kumidi haa simmidi yiya asay issoy issoy maayido maayoy awa biittaa wogaa qonccissii? Et bantta kushiyan oyqqidobay aybee?

Issi ogiyaa bollan cora asay de'iyaagaa giddon Issi bitanee kuttuwaa oyqqi uttiis. Kuttoy asaassi immiyoo go'ati, phuuphphulliyaa shuwaa shukkidi maanawu maaddees.

Nu biittan de'iyaa kaamiyaa lambbaa duuqqiyoo sohey de'iyaagan ha giddon lambbay gelibeenaagaappe denddidaagan kaamiyaa laaggiyaa asati ayba metootoosona giidetii ?

Ha sohuwan beetiya keehi lo'iya na'iyo qoomi uttida na'ay beettiyaagee ayssi ikko xeeliidi beetii? Qassi inne a maayido maayoy ayi malee?

cora yelaga naatti beettiyaageetuppe bagatti qassi tiraa bollan kaqqi wottido miishshay o oonatettaa qonccissii? qassi ha naati ayssi ha sohuwan shiiqqi uttidonaa?

Issi keettaa giddon keettaayyiyanne keettaaway bantta naatuura dosettidi de'anawu koshshiyabati ayba gidana danddayiyoonaa? Issi keettaa sarotettaassi baasoy ayba gaada qoppay?

Moochchena Booraago gonggoluwa giya xifatee tiran de'iyo bootta shurabiya maayyidi sinttakko xeellidi ba huuphiyankka karetta qophiya wottida arissa na'ay eqqidaage beettees.

Issi katamay daruwa dicciyode katamaa dichchaa he kataman beettiya dumma dumma ogetun erana danddayettees. Leemisuwawu aakkida isppalttee kaameti kanttiiddi issoy haraara dom"ettennan agganawu maaddees.

Daro mal'iya katatti issippe shiiqi utidaagetu matan de'iya mal'iya oyttay badalla gaacissiddi xiilliya munaqqidi uukiyoogetta. Ha oyttay wolayttan keehippe qumatettawu go'ees.

Bantta kushiyaan ooso buquraa oyqqi utida asati eqqidaagetii bantta uuphphiyaan qophiyaa wottidogee adil'e ciishsha merara de'iyaagee beettees. qassi etikka qoodan naa"a.

Issi xarimuusiyaara de'iyaa ushshaa qommoy meray zo'i ekkiyaagaa gididi, A sunttay biiraa geetettees. Biiray dariya baggi banggaappenne mattoyanawu danddayssiyaa alkkoolee gujettidi oosettiya ushsha.

Ha miyonne uyiyo keettaa karen a erissiyaa xifaatee karen de'iyaagee "sew le sew" yaagiyaa katta keettaa kexxida asaa sunttay oonee?

Dumma dumma yetta miishshati de'iyageetu giddon ha yettaa miishshay miizzaa galbbaappe oosettiisinne ammano keettatunkka haggaaziya buquratuppe issuwa gidi ekkanawu danddayettees.

issi boota ogiyaara issi macca na'iyaa ha simmida ba kushiyaa ba kiisiyan yedada yaydda de'iyaarippe haddirssanne ushachcha baggan uttida naati aybba oottiyoona?

Keettaa giyoogee asaa naati banttawu de'iyaabaara aqanawunne pe'anawu maadiyaa waana koshshyaa buqura. Naa"u macca naati qorqoro keetta matan issippe eqqidosona.

Issi adussa ogiyan xombban xombban asay de'iyaagaa gidishin, etappe sintta xeeran de'iyaa naa''u asati bantta huuphiyan ay wottidonaa? Ogiyaappe haddirssaaranne ushachcha baggaara de'iyabay aybee?

Mirindaa yaagiya xifatee issi lasttiqqe miishshay diyaagaappe bolla bagaara kaqettidaagee aybaa qonccissii? Qassi ha ushshaassi meray aybaa meraa oyqqi uttidee?

Issi pootuwaa denttiyoo buquraa matan eqqidi a giigissiidi de'iyaa na'ay ayba maayuwaa maayidi uttidaba milatii? Qassi a miyiyan de'iyaa na'ay oonee?

Asay tukkiyaa uyiiddi ixaanaa cuwayanawu go'ettiyo miishsha diyaagee giyan bessi uttiis shin hegeekka awunkkonne ikka keehippe al"o miishsha ekkiyaabeeshsha ?

Nu heeran de'iyaa wogaacetti asay booraa goyiiddi kaduwaa bolla aattiyoo marashshaa keehippe leefidoogaa bayzzanaw giyaa kessidosona shin aappun bira ekkiishsha?

Boottara salo meray de'iyoogara walahuwan maaya uttida na'iya ha guyye simmada na zokuwa ayssi bessay? A ba kushiya wottido saate aappun biree?

Wolqqaama keehippe phooli giigida keettaa karen cora asayi uttidi ayi oottiyoonaa? Ha uttida macca asanne attuma asa qooday aappuna gakkanee?

Wogga woraa sinttan eqqida wogga adussaa sunttay ayibee? Ha eqqidaagaappe guyyeera diya woraa giddon geessiya woraa sunttay ayiba gidanawu danddayii?

bootta saynniyaa bollan beettiya cora adil'e ciishsha malattiya miishshay ay maadii? hegaa xalaala gidennan qassi ha dozzaa ayfee awa heeran beettii?

Ba qooriyaan wolaytta wogaa maayuwaa woykko dunguzaa qachchida bitanee salo mera kootiyaa maayidagee garssa baggaara bootta shamisiyaa maayidagee asayoo aybaa hasayiidi de'ii?

Giyaan cora asati eqqidaageti shammiidinne bayzziidi de'iyoo miyiyoo kaattatettawu maaddiyaaba sunttay ayba getetti xeegettii? Qassi ha sohuwaan uttida na'iyaa maayido suriyaa meray aybee?

Goshshaa ayife oosotuppe donoyi, sunkkuruutoyi, kaarooteenne tuummoy de'ees. Eti ubbayikka bootta qarcciitan yegettidi biittaappe bolla baggaara de'iyageetinne eta miyyiyankka hara katta ayifetikka beettoosona.

Ha cora beettiya asay issippe aybaa oottiiddi de'iyaba milatii? Ha asati maayido maayoy ubbaykka keehippe lo"iyagaa gidid awa biittaa wogaa maayoo?

Issi yelaga na'ay bari huuphiya keehi dichchi pacaraarisidi uttidaagee attuma naati huuphiya qanxxiyo keettaa biiddi qanxxissanawu uttis shin qanxettidi lo'anawu dii?

Issi wolayttan de'iyaa yettanchchay ba kessido yettaa asa ubban erissanaw giigissidosaa geliyoo biray daro geettes shin he sohuwaa geliyoogee aappun biree?

Mittay ba bonccuwa qoqofi uttidagee haattaa bolli eqqidosan ya baggaara de'iyaa awa ayfiyaa meray ay milatiyaagee? Qassi haattaa aahotettaykka ayi keenee?

Issi bitanee issi sohuwan eqqidi ba kushiya naa"a issippe xaaxxidi ha simmi xeeliidi de'ees. Appe guyye baggaara de'iyaa erissuwa taappelay woyggi?

Naa"u qeeri naati issi sohuwan uttidi aybaa oottiyonaa? Eti naa"aykka maayido maayuwa meraynne qassi eti bantta kushiyan oyqqido maxaafay ayba maxaafee?

Asay bantta keettaa giddon oydiyan yeggidi woykko hiixxidi go'ettiyo kushe hiillan giigidaaga ayba giidi xeessiyo? Qassi ha assi aapun meratinne aappun xoo'eti de'iyonaa?

Gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan asay dumma dumma wolaytta wogaa qonccissiyaa qumaa katti giigissidoogee keehippe lo'es shin he qumay ekkiyoo gatee keehi daro gidenneeyye?

Oyyddu geela"o naati huuphiyan bootta shaashiya qacidi wolayitta wogaa qonccissiya shuraabiya maayidi issoy issuwaa bolli kushiyaa wottaageetuppe qanttiya awunnii? Eti qassi awa baggi simmi uttidonaa?

Issi yelaga lee'e macca na'iya deriya huuphiyan bootta shuraabiya maayada borsaa hashiyaara ha yeddada ba huuphiya duge yeddada miiccayidda eqqaasu. A hegawu ayssi baade?

Godare uuttaappe merettiya saamunayinne huuphiya tiyyiyo qibaate des. Ha qibaatiya sunttaa engilzattuwan xaafi wottidoogee xeelliyoode lo'iyaaba malatees shin peenoy lo'iishsha?

Toho kuwaasiyaa kaa'iyoo lo'iyaa caammaan hallixissi onggennaadan giigida achchati aappunee? Ha toho kuwaasiyaa kaa'iyo lo'iyaa caammaasi de'iyaa meray ayi malee?

Gede coo laalidi zeriyogaappenne yafaran zeriyogaappe daro murutaa demissiyagee awugee? Toophphiyan Goshshaappe beettiya murutaa ayfiyan bantta keettaa kaalettiiddi de'iya biittaawatu qooday woysaa gakkanee?

Nu ambban de'iyaa issi issi sohoti awa wodetuuninne ira wodetun urqqaynne buhee he heeraa asaa keehippe waayiseesi shin kawoy hegaa ayssi xeelennee?

Beni nuuni guuttatettan de'iyoo wodiyan nu ambbaa ayssiyaagee oge doonan tokkido mittay dicci gakkidaagee keehippe lo'iyaagee ayfiyan xeelliyoo wodiya ayba ufayssii?

Issi attuma gidida merankka karetta meraara de'iyaa bitanee ba kushiyaan adussa cuguwaa oyqqidi sintta baggi simmi xeelliidi de'iyaagee hagaan beettees.

Ya baggaara ha baggaara ubbasara deriyan doodetti uttida dembban mokkida gaashiya cora asay shiiqidi ayissi cakkii? Cakkiyaa asaa qoodayi woyisee

Issi yelaga na"iyaa ba huuphiya naa"awu shaakkaa yeddada zo"o shuraabiya maayada bollaara bootta kootiyaa maayada ba kushiyaa xaaxada eqqaarippe guyye baggaara de'iyaagee aybee?

Kase aadhdhida wodiyan goofa giyoo biittan biittay handaraashidi daro asaa shemppuwaa xayssidoogaappe guyye baggan he biitta issi issi maataawati biidi asaa bolla yeehuwaa gakkidoohaa be'iyoogee ayba kayyoyes giidrtii?

Heezzu tohoy de"iyo asaa caaniyaa kaamee woykko baajaaje cora dumma dumma ogiyan baanawu danddayees. Ikka qassi heezzu asaa caaniyaageenne oyddu asaa caaniyaagee dumma dumma qommuwan de'ees.

Issi arssa ba hayittan gudichchaa wottada ba huuphiya pixa yeddada haa xeelliya na"iya ba qooriyan qachcha wottidobay aybee? I sunttay oonee?

Hagaa mala keettaa keexxanawu shuchchay, misimaaree, shafee, qassi A keexxiya eranchchay xeegettin he eranchchaassi daro marccoy qanxxettin giigees. Ikka asay de'nawu maaddees.

Usuppunaa gidiyaa asati maarara issi kifiliyaa giddo gelidi aybaa oottiidi de'iyoonaa? Qassi etappe guye baggaara poo"iidi de'iyaagee ayba getetti xeegettii?

Irssaase misiliya medhdhanawunne dumma dumma xuufiya xaafanawu maadiya luxetta buqura. Ha buquray woykko luxetta miishshay darotto msiliya medhdhanawu daro go'a immees.

Maata buuxa keettay beni asay maataanne mittaa shishshidi keettiyo keetta gididi a go'ay asaa gidin mehe gidin daanawu maaddees. Uuttaappe beettiyaa qumati :-unccaanne itimaa.

Donoy goshshanchchay ba gaden tokkidinne kabboyiddi dichiyoo asaa naatu qummatettawu keehi daro hagaaza immiya katta. Tuumoy qassi daro harggiya xalliyanne qumaa mali'ettiyaaga.

Keehippe puulatti uttida sohuwaan sintta baggaara masoofee samppay qassi hara hara qumaa maanawu maaddiyaa buqurati uttidaageti beettoosona. he sohoykka keehippe puulatti uttiis.

issi puulattida ba huuphiyaa dooqissada haa xeellayidda bootta qoliyaa maayyada maata giddon uttida na'ee sunttay oonee? Ha na'ee merayikka ayi malee?

Cora kushe hiilan giigiya so gidduwa puulayanaw maaddiya samppati, qunuunati, maasopetinne heganne hegaa malatiyaabati issi heeran dooretti uttidaageeti bayzziyoobee ?

Boottaaranne karettaara walahan de'iyo so giddo buquraa woykko kawo ooso keettan go"ettiyo xarapheezaa be'iyoogee keettaa keehippe puulayanawu maaddees. eta matankka daro asay de'ees.

Issi bitanee kawo keettaa asay maayiyo maayuwa woykko polisetu maayuwa maayidi qophiyaakka wottidi ba sintta sunttaynne oosoy de'ees. Ha bitaniyaa oosoy aybee?

Issi issi macca naati keehi daro biraa qanxxidi huuphphe keettaa biidi bantta huuphphiyaa milatissidi hara huuphe milatiyaagaa gellisanaw hegaa keena biraa ayssi qanxxiyoonaa?

Asay ba soon shemppiidi eessidi uyanawu go"ettiyoo tukkiyaa issi mishiriyaa shaayayda darin karexxenan de'iyaa tukkiyaa shayayda diyoo garssa baggaara diyaa buquraa aybaa giyoo?

Wolaytta asay daroppe ceeqettiyo olan eretta kawoy Xooni paran olaa miishshaara uttiis. Kawo Xoonappe haraatikka gonddalliyanne tooraa oyqqidi wogaa maayuwa maayidi eqqidosona.

Issi bitanee huuphphiyappe biidi duge gakkanawu issi mala maayuwan shuuyeettidaagee awa biittaa kawoo? Ha bitanee kawoyee ammanuwa kaalettiya gadawa geettii?

Maayuwaa bayzziyo keettan maayuwaa bayzziyoga erisanawu asa malatiya ashangulutiyaa milatiyaga kaqidi a bollan mayzzidi erisoos. Attuma asaa, macca asaa maayuwaakka maayuwaa zal'e keettan bayzzoosona.

Nu keettaa yuushuwan dirssaa diriyogee kaysoti keettaakko shiiqidi penggeninne sooni de'iyaabata wuuqqennaadan teqqees. Ambbatun daro asay ba keettaa yuushuwan dirssaa direes.

Maarara bootta gidida maayuwaa maayida attuma asati eqqidi bantta doonan nu biittee Itoophphiyan banddiray de'iyo pulaaliyaa milatiyaa punniyo miishshay ayba geetetii?

Ha"i ha"i zammaana ogiyan dooyettiiddi de'iya tukke keettati daro asaa koshshaa kunttiiddi de'oosona. Ha tukke keettati haggaazaa immiiddi dere asaa kiisiyanne danccuwa qohenna ogiyan polana bessoosona.

Bazzottida heeran Wolaytta wogaa durssaa duriiddi de'iyaa yelaga naatuppe guyye baggaara de'iyaa asay aappunee? Duriiddi de'iyaa na'aassi aappun asay dinkkiyaa punnii?

zo'o magalashuwa kushiyan yuudiyogeenne a miyyiyan dungguza maayidanne gonddalliya oyiqqida na'aa misilee beettees. Miyyessaara qassi karetta meray de'iyobaa bolli xuufe xaafetti uttidaageenne asaa misile de'ayige beettees.

Dumma dumma xifatiyawu go"ettiyoo miishshati issibaa bolli maarara eqqi uttidageeta be'iyoogetu sunttay aybaa aybaa getettii? Qassi etu gateekka shammanwu woysaa ekkiyoonaa?

kaamiya ogiyaa lanqqen diya di'oy biyoo ollaa sunttay aybee? Daro kurkkuro gaaree diyaagaa bollan sharaa hiixxi uttidoogaa lanqqen eqqida mittay aybee?

Siiliyaa woykko misiliyaa siilanawu go"ettiyo irssaasiyaa yaagiyo buquray keehippe xeeray lee'i pooxettoogee qoodan woyssee? Ikka qassi meraara aybaa milatiyaageeti ha sohuwaan de'iyoonaaa?

Issi issi yelaga naati bantta shemppe gallassatun bantta heeran de'iyaa deriyaa huuphiyaa biidi allaxoosona shin he deriyaa biyoogee eta daafurssennee?

Udduppun xaaceti issippe maarara eqqidososna. eti bantta kushiyankka oyqqidobay des. eti kushiya xeeran boottaba maayi uttidosona .qassi eti keehi lo'oosona.

Issi kaamiya ogiya doonan essidi ha kaamiya matan kaamiya bollan zemppidi eqqida yelaga attuma na'ay ay mala mera maayuwa maayidee?

Salo meray de'iyo kaame ogiyaara kanttada baydda de'iyaarippe sintta baggaara qassi hara dere asay go"ettiyo kaamekka de'iyaag laagiya shufeere oonee eray?

Nu wolayttan de'iiddi aggidi harasaa dumma dummabaara biida asay wolayttan gifaataa baalay gakkiyo wodiyan wodiyan bantta diyoosan diyoosan wolaytta maayuwaa maayidi pootuwaa denddi denddidi yeddiyoogee ayba lo'ii?

Issi keehippe lill'etti oosettida shooqaa bollan beettiyaa issi dozzaa qommoy ayibbe? Ha dozzaykka mokkidi elleli diccanawu maadiyaa caarkkuwaa qommoy awugge?

Maattaa miizzatuppe beettiya murutaa dichchanawu henttanchchay ay ay oottana bessii? Mehiya payyatettaa naagissanawu oosettiya oosoti ubba heeratun gamma haggaazaa immiiddi de'iyonaa?

Ha nu de'iyo wodiyan maayoy keehi al''oogappe denddidagan shammanawkka keehi metoottidooga asa ubbay eriyooba gidishin ha all'ottettaw bayrra gaasoy aybakko eriyay daaneeshaa?

Beni wode asay daro cuwa ekkiiddi tamaa matan barchchetiyogee attiis. Hegee attido gaasoykka wodee ehiido hagaa mala isttoobiya giyogee yiidoogaana.

Giloobali biriije kolloojjee daro luxanchchata digiriyaaninne dippilooman ekkidi luxissiiddi de'iya buzo luxettaa eqota. Daroti ha buzo kolloojiyaan luxidinne eraa demmidosona.

Naa"u macca naati issoy issuwakko simmidi eqqidi xeellidi de'iyaageetuppe gidduwan sitti gi eqqidaage aybba malati? Qassi I aybbappe meretide ?

Daraphphan issi bonchchettida asi haasaya poliidi beetees ha asaa qooriyan qashshetidaage aybe? Qassikka ha asi ba kushiyan oyqqiddi haasahiyooge aybe?

Bootta sharay doonaa xaaxoogee beettiyaagaa giddon issi ataraa ayfiyaa milatiyaagee beettees. Hagee qassi ataraa ayfee jookiyaan makki makki bayzziyoode daro biraa ekkees.

Baalay gakkido heeran giyan ooratta hanotan giyaa gelida caammay de'iyaagaa cora naati shami shamidi ekkidi yoosona shin he caamaw gatee woysaa ekkiisha?

issi shuchcha keettaa matan diya qeeri naati issippe bantta ayeera eqqidaageeti aybaa oottiyoonaa? qassi ha sohuwan diya maataykka keehi lo'ees.

Birataa qoxiya kushe hiillanchchay ba hiillan qoxiddo mita qanxxanawunne qeranawu maaddiya kalttay de'ees. Qassikka dumma dumma birataa murutatti issippe de'osoona.

Ha dumma dumma qeeri so kaameti issisan aybawu shiqqidonaasha? Qassi ta gelennabay kaamee diyosan ha qeeri saykiliya ay oottanawu yiidabeeshsha?

Qeesee orttodokise ammanuwan gita sohoy imettiyo, deriyawu woossiyoonne deriya anjjiyo maatay Xoossaappe imettido asa. "Qeesee nagaraa birshshees" giidi orttodokise ammanuwaa kaalliyaageeti ammannoosona.

Asay bulachchaa kessanawu bi biididi muleto go'ettiyo hoteele diyaagee keehi puulattidi ayba lo'ii shin he sohuwaa go"ettanawu asay aykeena biraa kessiyoonaashsha?

Issi mishiriya ba huuphiya duge yeddada haa simma eqqada samppaara oykka wotyidobay aybee? Ippe huuphessa baggan xaafettida duufee ayabaa qonccissii?

So miishshatuppe issuwa giddiya xeellanawu keehippe puulatida miishshay aybippe mereeti? dumma meraara de'iya so miishshay appun meraa qaalametun tiyetidi giggi uttide?

issi urqqappenne buuxappe giggida keettay awa bittaa asaa keettaa wogadan keexxetidee? karee baggara de'iya duummaa duummabati aybasi maaduwa immiyabaa malati?

Kawo ooso keettaa malatiyaa sohuwaan a meray darin erettena buquray de'iyaagaa bolli bolla baggaara de'iyaa bulla meraara de'iyaa buquray ayba getettii?

Biraane bankkee dere asawu immiyo daro qommo hagaazatuppe issoy zammana iddiriyaa wotissiyogaa. Iddiree beni wodeppe doommidi yiida lo'onne maaddiya woga.

Bootta naa"u dooyiyosay de"iyo issi gita buquray beettes. Miyobaa gidin uyiyooba irxxissi moorettennan daro gallasaa gattana danddayiya wodee ehido buquraa.

Ba binnaanaa orddiyaan daddissada hookka uttida issi yelaga na'iyaa maayido shuraabiyaa meray ayi milatii? Akka doonan boottabaa ayssi goozettadee? I doonay waanidee?

Nu biittaa garassan merertida oosuwa xayuwa gaasuwan garo asati banttana ayssanawu dumma dumma oosuwaa oottoosona. Gidoshin daroti qassi hegatokka oosuwa birshshidi uttiddo gaasoy aybbee?

shuchcha ogee beetiyaagaappe bola bagaara beettiya salo meray de'iyo sohoy awa heeree? qassi ha salo malattiya sohuwappe garssa bagaara beettiya ogee awa efii?

Issi keettaa giddon mule sohoy karexxi uttidaagaa giddon maaraara issippe eqqidi yexxiiddinne duriiddi bantta kushiyan oyqqidi bantta wogaa bessiiddi de'oosona.

Nu heeran issi alatta soho diyaagee omarssan omarssan dumma dumma xomppetuura shiiqettidi lo'iyaa poo'uwaa immiyoogan he sohoy nu heeraa ayba loytti uttidee?

Ha"i wodiyan daro asay meezetiiddi yiido tukkiya ushshaa meeziyan shiiqiya tukkee aybaa aybaa kunttidi shiiqiyakko lo"oo? Issi payya asi issi galla aappun shine tukkiya uyana bessii?

Orttodookise ammanuwaa maaran etayo layttan lyttan bonchchiyo baalay gakkiyo wodiyan eti ubbaykka bantta woosa keettaa biidi he baalaa bonchchiyoogee ayba lo'ees giidetii?

Gisttee cakkanawu gakki uttidaagaa giddon ayiba medoossay daana danddayii? Ha gisttiyaa cakkidi qoxxidi giyaa Efi bayizzin aappun gatiyaa kessana danddayii?

Seeraa naagiyogee qamman gidin gallassankka ubba sohuwan keehippe koshshiyaba. Seeraa naagissiyogeenne naagiyogee biittaa sarotettaanne woppatettaa naagiyogaara issi mala gaanawu danddayoos.

Tooranchchatti biittiyo morkkiyaappe naagiyaa bantta biittessi banttana yarshshiddi ootiya biitte zokko meqetta mino oosanchchatta. Etti maayido maayoyikka keehippe bonchchonne biitte oonatetta qoncciseess.

Bazo milatiyaa sohuwaan mitta giddon issi macca gastta ekkiyaa mishiriyaa zo"o mera shuraabiyaa maayidaara aybaa oottayda de'ay? I matan eqqidaagee oonee?

Ha keehippe aakkida lo'iyaa dembban bootta addussa maayuwaa maayidi huuphiyankka aybakko qachchidi eqqida asay ayba woosa keettaa asee? Eta qoodaykka woysee?

Kaame, aasayinne dumma medoosati hemettiyo ogee beettees. Ogiyaappe ushachchanne haddirssa baggaara maatayinne mittay qassikka hefintta baggaara xoqqa dereenne bootta shaaray beettees.

Boota oydee maaraara diyagaa sinttan deskketikka diyageetuppe guyye baggaara ciishshaa dirssay diyaagaa meray ayi malee? Aappe guyye baggaara ayibi dii?

Ba huuphphiyaa dumma dumma qottan qanxxettida attuma na'ay yaa simmidi xeelliyaagee aybaa xeellii? ha na'aa huuphiyaakka giigisida asay oona getettii?

Issi xekkaara de'iya gita keettay de'iyaagaa gidishin, he keettaa qorqqoruwaa meraynne penggiya meray ay malatii? He keettaa Karen shiiqida cora asay maayido maayuwa meray ay malatii?

Naa"u wolaytta yelagatti aaca maata bolla issoy issuwa xeellidde beni wolayttan asay olawu go'ettiyo tooranne gondalliya oyqqiddi miicciddi de'osonna. Ha yelagatti wolaytta hadiya maayidosona.

Wolaytta biittan masqqalaa baalay gakkiyo wodiyan issi keettaa asay amuwaa gelidi booraa shukkidoogaa soo ehidi bambbariyaa giigissidoogaara muxi muxidi miyo wodiyan ayba ufayssiyaakkonne ereetii?

Cora macca naatinne attuma asay oyddiyan uttidi ha sinttawu xeelidi deiyageta wolaytta televzhiniyaa sinttay bessidi de'ees. Ha asaatuppe coray ufayttidi de'enagee aybisse?

Lambbay kuraazziyan tiggidi daroto ganddaa heeran de'iya asay qamman qamman sooni poo'issanawu go'ettiyooba. Lambbaa zal'in de'oy laamettido daro asay de"ees.

So buqurata shiishshidi wottanawu maaddiya "kicheniya" yaagiyoogee godaa boollaan ehiidi oyittiyaaggidoogee qaaxxenaage des. Ha buquray darotoo yumburshiya keettatun beettiya al'o miishsha.

Diriiphaa bollan durssawu kiyidi duriiddi de'iyaa qeeri naati aappun maccaa naatuuranne aappun attuma naatuura d'iyoonaa? Eta giddon mela tohutaara de'iyaageeti aappunee?

Ha bullachchawati bullachchaa Galla toggiyoo so kaamiya bollan merettida muqo malatyagaa meray ayi malee? Aappe guyyeera diya oyidiya go'ayikka ayibee?

Puula suufiya maayidda geesa qantta bitanne cenggurssa xoqqu oottiyanne duuqqiya zamaana buqura sinttan qonccissuwa imees. Ha bitane ba ayfiyan danuwappe naagiya miishsha wottiis.

Keettay asaa naatussi keehippe koshshiya baasonne bayraba. Ikka keexettidi giiganawu daro marccuwa, daro buqurata, qassi keexxiya eranchchay giigin oosettidi giigiyaba.

Naatiraa yaagiyoo wolaytta asay sakkiko appe caaddidi uyanawu go"ettiyoo meeze xaliyaappe ya baggaara zin"idi de'iyaa cora mittay ayba mittaa getettii?

Kosmootikise keettan kushiyaa xugunttaa tiyin minttettiyaanne qassikka puulayees giidi daro go'ettiyoogaa dooriday oonee? ha doorettidaagaa miyyiyan kaqetti uttda miishshay ayibee?

Dumma dumma ispportyiya citati issi keettaa giddon shiqqi uttidaageeti maayiddo maayuwa meray ayi malatii? Eta giddon karetta maayuwa maayidaageetu qooday aappunee?

Dumma dumma allaalletussi macca asay alleequwassi go"ettiyobati awuppe awuppe beettiyonaa? Ha dumma dumma haggaazaa immiya alleeqoti kase de'iya puulatettaa bollan gujjiyobi ay keenee?

Issi ooratta yiida juusee giyaa gelidaagaa asi harggidaagaa oychchanaw biiddi oyqqidi baanaw koyida shin he juusee haraappe miishshaa loyttidi gujjiishsha?

Ogiya doonana tunggan baaburiya naagiiddi uttida asata. Ha eti naagiyo baabure marccuwan irkkaasha gidikkonne asay an elle kumiyoo gishshawu daro asay eqqidi bes.

Naa"u qeeri naati diyaageeti issippe eqqidi bantta huuphiyan ay mala meraa xaaxi uttidonaa? Qassi etappe guye bagaara diya mitaassi meray aybaa malatii?

Issi huuphiyaa bo''ay miido bitanee wogaa maayuwaa maayidi gafatan sinttaara eqqidi haasayidi de'iyoogaa qonccisses. Ha bitanee merankka arssa woykko puulanchcha gididaagaa.

Issisan issisan kummi curppupi uttida biron dicciyaa uuttati de"iyaageeti issoy issuwaappe ay keena haakki haakki uttidee? Issi sohuwan tokettida uuttaa qooday woysee?

Issi biittaa naaganawu banatettaa muleera aattidi immida bitanee bazzon uttidi ba kushiyaan de'iyaa birataa xuussanawu giigissidi uttidagee ayba mera maayuwaa maayidee?

Issi wogga keettaa karen dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buqurati aybee aybee? Ha buquratu giddoppe daro haattaa wottanawu maaddiyaa buquray awugee?

Kosmootikise keettan daro tiyettiyoobati doorettidi maaran diyageetu issuwa issuwa gatee aappunee? Guye baggaara karetta buttullaara diyaagaa sunttay ayiba geetetti xeegettii?

Dumma dumma mittaa ayfetta miitta zazzallidi a bollan sharaa hiixidi wottidooga bollan ananaase, hababee, h.h.milatiyabati de'oosona. Issi bitanekka hagaa giigisidi de'ees. Ha sohoy zal'iyo man'ee?

Qooday qodettana danddayettenaagaa keenaa keehi xoqqa gidida keettay oosi keexettidaba milatii? qassi ha keettaa meray ba huuphphiyaawu ayba meraa maayi uttidee?

Huuphphiya dadissida qeeri arssa na'iya wolaytta wogaa maayuwa maaya uttidaara kushiyan oyqqada uttidoogee aybee? Ha A oyqqa uttidoogaa aybaassi asay go'ettii?

Hariya gaariya bollan daro 20 litiro adil'e ciishsha mala jarkkaanee diyagaa giddon diyaabay haatteyye? Ha hariya gaariya laaggiyaa uray oonee?

Kase ifederiya pirezddanttiya godattiya zawude saaleworqqa toophphiyan de'iya mino macca biittiyo kaalettidageetuppe issinno. Ha godattiya bantta ooso wodiyan dere asaa tumatettan haggaazidosona.

Cora asay issippe shiiqidi akaafaanne shoodiraa kushiyan oyqqidi wogga erissuwa kaqettidaagaa tookki ekkidi aybaa oottanawu biiddi de'iyoonaa? Eti biyo sohaykka awee?

Qeeri naatunne macca asaa dummatida akkamuwa haggazzuwa immiya Arada sima ambba giddon beettiyaaga. Ha haggazzo keettay naatussinne macca asassi coo hagazza immiyye woykko miishshaa qanxxissi?

Wolaytta Soddo ambban de'iya Otona hospitable Wolaytta asaassinne shooro moottatussi immiyo haggaazay ay malee? Mata wode gakkida tamaa daafay aybi gaasuwan merettidee?

Hagee mittaappe ayfiyogan daaxxi giigissidi qumaara tushkkidi maanaassi maaddiya mitta ayfe qommo. Gujuwankka qassi a go'ay poogiyoogan kattaa loyttidi maanaadan oottees.

Dere asaa geeshsha uyiyo haattaa metuwa pagalanawu kawotettay soolaariya wolqqan oottiya haattaa medhdhiiddi de'ees. Ha haattaa dere asay minttidi naagikko adussa wodiyassi haggaazaa immana danddayees.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura luxanchcha naati eta heeran luxetta keettay deennaagaappe denddidaagan keehi haaho sohuwaa bantta tohuwan hemetti biidi luxiyoogan eti ufayttiyoonaashsha?

Haahuwaan beettiyaa issi kaamee eqqiyo soho milatiyaa wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon de'iyaagee beettees. qassi ha sohoy kaamee biyoo ogiyaa doonana

Phuuphphule macca kutiya yeliyo qumatettawu maadiya qassikka dumma dumma harggiya xalliya mali'o katta qommo. Buddeenay qassi gaashshiyaappe giigiya wolayttan erettidda katta.

Hara biittappe corabaa caanidi yiyaa kaamee nu ambbaara aadhdhiyoo wodiyan iray bukkidaagee di'oy di'idi he sohuwaara kaamiyaa aatuwaa diggin keehippe metootis shin kawoy he sohuwan ayssi zarphphiyaa gelissennee?

Issi shooqaa giddon cora asati baggay shoodira oyiqqi baggay puutiya oyiqqidi eqqidosona. Etappe sintta baggaara qassi issi issi na'ay ha puutiya oossi tokkiiddi de'ii?

Darotto qumatettawu maadiya donuwa giyo kattay keehippe irxxa sohuwani woykko geze heeran mookes. Ha donotuppe gidon de'iya xaaxxetidda santtaykka irxxa heeran mokees.

issi sohuwan uttida cora asati diyaageetuppe bagatti issi mita malattiyaaga boli ayssi kiyi uttidonaa? qassi etappe bagatti maayi uttido maayoy ayi malee?

cora asay maarara diyaagee uttidi ashuwaa, oyttaa, unccaa issippe miidi diyooge ay qonccissii? qassi etaara uttida macca naati aybaa maayidonaa?

Sooddo ambban goshshawu maaddiyaa miishshata bayizziyo keetayi awa baggan beettii? Appe guyye baggaara eqqida cora attumanne macca asay ayi oottii?

Issi mala maayuwa maayidi yelaga naati qofaa shaakkiyoogee woykko zorettiyoogee keehi lo'o. Hegee maaddiyoogee issoy issuwaappe erennabaa eranawunne luxanawu maaddees.

Issi karexxi ekkiyaa sohuwan dumma dumma qommo buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buqurati aybee aybee? Ha buquratu issuwa issuwa meray ay malatii?

Oyddu xekkay de'iyo oorata keexxetida keettaappe garssa baggaara karettanne bootta meran tiyyetti uttida pengiya gorddiyo sanqqay de'iyaaga deexoy ay keene?

Meran bootta gidida kaamiyaa sinttan issi zo'o mera sharbbiyaan guletta uttida maccasiyaa aybakkone kaamiyaa heregaa bolli biiriyaara xaafayda de'iyaara bettawus.

Adoola Akiliilu xaafido "Magalashuwa" yaagiya maxaafay ba giddon laappun tammanne isiini danttota oyqqidanne daro kiitata oyqqida maxaafay. Maxaafaa nabbabiyogee eraa immees.

Cora cima asati boottanne bullatti ekkiyaa gaabiyaa maayida attuma asati keehippe aaho gidida keettaa giddon uttidi ayba huuphphe yohuwaanakko tobbiidi de'oosona.

cora naati issi daraphphan uttidaageetuppe issiniya bullukuwa gixxada ba kushiya cenggurssa xoqqu oottiya miishsha oyqqada yexxaydda beettawus. ippe guyyeera uttida asati aappunee?

Deriya doona haasayiya kawo oosanchchati issippe shiiqiddi bantta biitte metuwa birshshanawu tobboosonna. Ha tobbiyaageta pootuwa denttiya eranchchay pootuwa denttidenne giiggisidde de'ees.

Keehiippe hombbocciidi ufayttiidi ubbakka qassi bantta kushshiyan daagaakka oyqqida wolaitta dichchaa maayuwaa maayida kaassanchchatti doosona. Ettikka issippe qoometti uttidaageeta gidishshin na'atti qassi sa'aan wulli uttidosona.

Daro qommo carkko naqqaashati issi bollan shiiqi uttidaagetuppe nuuni darotoo meezetido woykko kase go"etti gam'idoogeeti awugeete? Neeyo awugeeti injjetiyoona ?

Macca naati menttershshan qalamiya tiyiyoogee puulaa gujjanaassa. Jinsse kootiya mayyidi huuphiyaa duge pixi yeddikko macca naatussi puulaa keehippe gujjana danddayees.

Cora asati etikka seeraa nagissiyaageeti maarara eqqidi kawuwaa siraataa poliidi de'iyaageeti beettoosona. Qassi etikka muleera karetta meraara de'iyaa maayuwaa maayi eqqidosona.

Nu toophphiya malaatay maata mala, adil'e ciishsha malanne zo'o gidishin gidduwanikka xoolinttiya malaatay diyaagawu birshshettay woyikko I qonccissiyoobay ayibee? Ha malaatay ayibaa bollan uttidee?

issi maata mala meray diyo miishshay ha sohuwan beetiyaagee ay maadii? qassi appe ya bagaara beetiya godday issi sohuwan ayssi shiiqidee?

Adil'e ciishsha mala meran tiyetti uttida keettaa Karen salo mala meray de'iyo muggaara kumidabay des. Appe ya baggan diya xiipay waaniyabee?

Nu biittaa yelaga naati bantta luxettaa wurssiyoo wodiyan wodiyan awdekka daamoota deriyaa bi biidi allaxoosona shin eta ubbato he sohuwaa biyoogee salettenee?

Geleshoy asay be'iyoode keehippe allaxxissiyaanne pashkkissiya woraa meedosatuppe issuwaa. Woraa medoosati turistteti nu heeraa yaanaadan oottiyo gishshawu eta heebboyanawu koshshees .

Oyddu attuma naatuuranne naa"u macca naati de'iyageeti ubbaykka habashaa qonccissiya maayuwa maayi uttidosona. Ha asati issi keettaa asa gidiyogee erettidaba.

Ha sohuwaan dumma dumma meraara de'iyaa maayota maayida allaxiidi de'iyaa naati awan de'iyaaba milatii? Ha naati muleera qoodan woysaa gakkiyoonaa?

Maayuwaa sikkiyoo sinjjeree woykko makiinay de'iyaagee beni wode i ekkiyoo gatee keehippe guutta shin ha'i al''is giyoogee aappun biran gelideeshsha?

Zamaana hanotan oosetida keehippe puulatidda ogee beettees. Ha ogiyaa gaxan karettanne bootta meran tiyettidagee ayba geetettii? Ha ogiyaasi giduwan eqqidagee aybee?

Xaacettu kaamiyaa bolli uttidi xaaceti bantta kushiyaan de'iyaa birataa xoqqu oottidi sinttawuko simmiidi hemettiidi de'oosona. eta kaameekka xeelliyoode keehippe yashshiyaagaa.

Hagee aafuwara duge qoqqofetti uttida miiriqay haattaa heeraaneeyye hara sohuwanee? Bolla baggaara de'iya naa"u zammaana goshshaa kaameti aybaa oottiiddi de'iyonaa?

Wolayttan asay ubbato biidi zannaqiyosan issi yelaga macca na"iyaa ayssi saluwaa bonggottada doona hanggada eqqadee? Ippe ya baggaara diya worayi ayigee?

Miraabe giyoo biittan issi bitane de'iyaagaw muuzee gakkidoogaa ufayssaw asa ubbaa shiishshidi banaara godaa galatana mala oottis shin he bitanee ay keenaa ufayttideeshsha?

Hagehoo qumanne ushshaa keettaa yaagiyaa erissuwappe garssa baggaara salo mala meray de'iyo xifatee de'ees. Appe garssa baggaa muleera karexxissi wotriday aybbe?

issi daamaa merara de'iya layttay oyttama heeraan de'iyo issi bittanne ootiyo osoy aybakkonne ereeti? bitaanne miicciyodee issi baggara achchay kallotidoy aybisee?

Wolaytta sooddo ambban de'iya hooteeletuppe issuwa gidida leewii iriizorttee daro kawotettaa shiiqoti oosettiyo soho gidiiddi de'ees. Ha iriizorttee daro yelagatussi oosuwa qaadaakka medhdhiis.

Shaafatinne haattati keehi daro go"aa asaa naatussi immoosona. Miizzaa ushshanawu, maayuwaa meeccanawu, qumaa kattanawu, moliyaa heemmanawunne hegaanne hegaa mallatiyabatissi eti maaddoosona.

Wolayitta wogaa maayuwa dungguzaa maayida heezzu amibbaa kaalettiya gadaawati asaara toobbiiddi de'iyageeti beettoosona. Dungguzay wolayittan asay bullachchaanne hara bonchcho sohuwa biiddi maayiyo mayyo.

Dumma dumma zanaqqa keettaappe issoy shuchchaa qoxiyo keettaa woykko pule keettaa giyoga. Ha keettan joteniyagiyoge, ka'iyaa naati uttiyo oydekka de'ees. Hagamalaba kawoy ayssi oosuwaa sheniyaa immi?

Issi deriya bolli tamay eexiyaaba malatiyaagee de'iyoosappe qassi ha baggan a mala harabaykka de'ees. Shin ha sohuwan eqqidi be'iya asaw hege aybbeshsha?

Toophphiyan giddon de'iya inddustturiya parkketi biittee dichchaassi immiyo maadoti aybee aybee? Ha inddustturiya parkketun oottiya yelagati bantta de'uwa laammiyo hanotay ay malee?

Issi wogga shaafay de'iyagaa matan cora asay bootta maayuwa maayida asati eqqidaageeti haattaa xeelliiddi de'oosona. Haattay asaassi daro oosuwa oottanawu maaddees.

Qanccay dumma dummabata A giddon yegganwu maaddiya miishsha. Dumma dummabata A giddon yeggana xalaalawu gidennan de'ishin giyaan zal'iyaa miccanawukka maaddees.

Ha giddon nu katamaa ogee xuummidi metiyo gishshawu kawoy ogee aakkana mala giidi giigississiiddi de'ees. Hegaa gaasuwan kaamee issi baggaara biyode qassi asay biyo loyttiiddi de'oosona.

Ha"i ha"i zammaana hanotan giigida caammati giyaa bollan dariiddi de'oosona. Ha caammati alleeqotettaassi maaddiyogaappe gujuwan issi issi paabirkkan oottiyageeti banttana danuwappe naaganawu maaddoosona.

Toophphiya biittan qeera naatussinne so mehetussi de'iya siiqoy ay malatii? So meheta heemmidi lo"o miishshaa ekkanawu maaddiya carkkuwa hanotati ay malatee?

Direttida dirssaappe giddo baggaara de'iyaa dumma dumma mittatu sunttay aybee aybee? Giddo geliyoo penggiyaa dirssaa bolli misiledan merettida gaammotu qooday aappunee?

Ogiya doonan issi attuma bitaniyara issi maccaaseera shuchchaa ogiyappe dentti denttidi efiiddi de'oosona. Gaasoykka ogiyappe oottiyo sohuwa efaana koshshiyo gishshataassa.

Dumma dumma zamaana miishshati deiyagetuppe issoy saxine milatiyaga, appe ha baggaara qulppiya milattiyage, qassi saxiniyaa garssan Amerika biitaa biray woykko dollare dieyoge ayba miishshe?

Issi keehippe alleeqeti uttida sohuwan dumma dumma be"iyoobatinne kase miyo uyyiyobatikka aahuwan beettoosona. Hagetuppekka qassi waanatiyaagee xoqqu giidi beettiya bootta meray diyooge aybe?

Beni nuso keettay keexettidi polettidoogaappe guyiyan keettan simminttuwaa gelissanawu koshshiyo gishshawu giidi dangootee giyo simminttuwaa gelissidoogee ayba danddayees giidettii ?

Issi zo''uwaara karettaara de'iya motoriyo laaggiddi haa yiya yelaga na''appe guyye baggaara de'iyaa asaa qooday woyisee? Appe ya baggaara de''iyaa hayittaara narkkakida mittay ayibee?

Ha"i wodee woykko zammaanatettay dumma dumma so giddo oosota oottiyo maashiniya woykko elekkitiroone buqurata ehidoogeeta gidishin ha buquraa sunttay aybee?

Daroppe lo"iyaa qassikka daro asayi yiidi xomoosiyoonne zannaqiyoy wolaytta giddon daro laytta diida Ajjoora soossuwa giyoosaa. Dumma dumma meran puulattida shuraabiyaa.

Ciishshay diccidaagaa lanqqen direttida maattay ayibaa malatii? Qassikka xekkay diyagee sinttan bolla baggaara diya xuufiya qalamee ayi malan xaafetti uttidee?

Lewi uteeliyaa geliyo penggee issi wode aapun imattaa gelisidi dandayii? Lewi uteelee beetiyo sohoy allaxxiyaanne bullachchaa keeriyaa asawu gamma soho gidii?

Un"etti uttida qoca mala zal"ee polettiyo giyaa macca asati washidi shaari kanttoosona. Zal"iyawu giigida zal"ee miishshay sharaassi kookkiyappe aadhdhi aadhdhi uttiis.

Wolayttattuwaa luxiyo maxaafati luxanchchati Wolaytta wogaabaanne haydaabaa eranawu keehi go"oosona. Daro de'uwawu maaddiyabati ha wolayttatto maxaafatu giddon loyttidi xaafettidi uttidosona.

Keehi aaho denbbay de'iyagan cora buuxa woykko wolaytta keettay beettishin ha keettaa qooday muleera aappunee? Ha sohuwan keettaappe harabay aybee de'iyay?

Beni nuson asay oshaa kessidoogaa caanidi efanaw go'ettiyoo qeeri kushe gaariyaa de'iyaari he oshaa caani caanidi efiyoo kushe gaariyaa de'iyaara ha'i ceeggidaaro asay oliichchideeyye?

Issi hassayssuwa woraqatay bootta meray de"iyoba bolli uttidaage de'ees. Ha hassayssuwa woraqatay asay bana koshshiya dumma huuphe yoho qofatanne hara xuufeta xaafidi oyqqanawu maaddees.

Uuttaappe asay itimaa, unccaa, golaa, goodettanne heganne hega milatiyaabata demmoosona, ha asati caddiyo miishshay aybee? Eta maayuwa meraykka ay malatii?

Toophphiya giddooninne ubbakka qassi wolaytta biittan daro haggaazaa immiya luxetta keettatanne harabatakka oottiyogan erettiya xaaliya biittaaway oonee? Ha izaaway bodditte ambban oottidobati aybee aybee?

Televizhiinee naqaashaa qaaxxiya misiliyaara gattidi bessiya coraa gattiya eqqota. Wodalla ganjjee televizhniyaa baggaara dumma dumma odotanne naqaashata dere asaayyo gattees.

Misiliyaa bollan beettiya Toophphiyaa sunttaa oyqqidi salo gufantto annaacetin wottan annaacettiyaa wottanchchaa sunttay oonee? ha wottanchchay maayido maayuwaa merayi aybee?

Joynee kattaanne harabata aani aattidi wottanawu maaddiyaa miishshaa Zo'o sunkkuruutoy unkkotiyaaba gididi asay kattaa kattiiddi a gujjikko kattaa pala mal'ettees.

Azinay machiyo ekkiyo bullachan xesettidi yiya imatta bonchanawu keehippe puulayidi giigissidosay asaa lo''ii? Hagaadan puulaattida sohaa yiyaa imattay awuppe xeesettidee?

Amarida asatu matan salo mala meray de'iyoo buquraara manggoy de'ees. Ka'ida mangguwaa meray adil''e ciishsha mala gidishin, qawu''e mangguwaa meray maata mala giyooga.

Lo'iyaanne puulattida katta keettan cora asayi uttidosan keehippe lo'iyaa geela'o macca na'iyaa adussa gurddiyaa gixxada ayibaa oottay? Ippe guyye baggaara aappun attuma asayi de'ii?

Ha bolla baggaara irzzo malabaa gidoon karetta amaara doonan xaafetti uttida xuufee ay kiitaa aatti? Ha eqotaa daashshay intte heeraan de'iisha?

Arttisttiya Zaassa Alamaayoy Wolaytta wogaanne doonaa dichchanawu daro baaxettida Wolaytta yettanchcha. I kessido erettida yettatuppe Bayra Koyshaa yaagiya yettay issuwaa.

Dumma dumma bayzzo miishshati suuqiyan de'iyageetuppe ha karettabay a bollan de'iyo miishshay aybee? Hagee awa heeran de'ii? Hageetu gate keehin al"ii?

Asaa puulatettaa gujjiyabatuppe daro miishshaa ekkana danddayiyanne kushiyan wottiyobati aybee aybee? Dumma dumma haggaazaassi kushiyan wottiyo saatee moorettanna mala ay oottana bessii?

Issi bitanee zammaana maattaa koottay de'iyoosan barkka eqqidaagaa gidishin, l maayidobay ayba geeteettii? Ha bitanee ba som''uwaa aybin goozidee? ayssi goozidabaa malatii?

Giyan jooniyara ehiidi dumma dumma kattaa qommota sa'an laali uttidooha bayzzidi diyay oone ? Ha mitta ayfiya gidin ataakilte ayssi go"ii?

Cora asati oyidiyan uttidi dawutaraa oyikkidi xaafiyaageetu ppe guyyeera eqqida bootta kootiyaa mayyidaagaa meray ayibee? Ha asatuppe guyye baggaara diyabay ayibee?

Bodditte ambbaa tohuwaa kaasaa citay wolaytta sooddon giigettida kaassaa xooniyooga bantta woytuwaa ekkidosona geettes shin ete he woytuwaara biraakka ekkidonaashsha?

Termmometiree nu bollaa ho'uwaa yesuwaa likkanawu go'ettiyo zammaana tekinoloojee ehiido miishsha. Hospitaaletuuninne dumma dumma payyatettaa eqotatun aakimeti termmometiriyan ho'uwaa likkoosona.

Issi na'ay bootta caammaa wottidi. Karetta bolaaliyaa gixxidi, banddiraa xoqqu ootti oyqqidi puula heeran eqqiis. Banddiray issi biittaa oonaatetta qonccissiyaa bonchcho miishsha.

Nu biittan de'iyaa issi issi kolo sohotu giddo asay loyttidi shiiqenna mala geetettidi he sohoti diretti uttidosona shin he sohuwaa shiiqettikko ayba metoy de'ii?